Wo le fiase me. Wo asi ɖim, wo ŋu ƒlem, mɔlu woƒli vɔ wo fe xem, wodzo yina aƒe me. Ame aɖewo hã fifia hafi wova. Wova wotɔ ƒlem hafi woaxe fe woadzo.

Ɖevio kple ametsitsiwo wole eyome, Egbe yio le etɔmea, woɖem na sike nɛ etɔ na kpɔ mɔ ne tsia nateŋu adzo.

Emɔ dzi, eʋu mɔdzi, eʋuɔ o tɔ, ɖevi yo o gã biam, o va do mɔ la eʋuɔ me, me yo le ʋuame, o wo kpɔm ne eŋu biabia.

…le akaɖiwɔƒe, wo enugo sem ne woakɔ ekaɖi ƒe ka ade enugoa me, ame eve bɔbɔ…

Ameaɖewo wo xɔtu kple panpo, m'aɖewo do awu dzĩ, m'aɖewo do egbemumu wu, 'maɖewo do awu ɣi eye ameɣi hã kpele woŋu.

Edo awu ʋi ye enu ʋi enu kake yibɔ le me ye wòko nu kɔ ble nu ye wòlé fefe nu ɖe asi, ye enɔvia kplɔe ɖo, enɔvia hɔ do egbe mumu wu awu ye woko enu ʋi kɔ ŋlɔ le eme.

Wole agbeɖuƒe wo dzidzɔ kpɔm ɖeka do awu dzĩ do afɔkpa yibɔ ame aɖewo do afɔkpa ɣi ame aɖewo do nu yibɔ ɖe asi woɖɔ kuku

Wɔmetɔwo sɔŋ kple dɔnɔwo sɔŋ wole kɔdzi, wole dɔyɔƒe ye wo wo gbɔ kpɔm na woƒe lãmea nasẽ hafi woayi le aƒeme.

Wɔmitɔwwo. Emlɔ anyi ɖe mɔ dzi ye wokɔ abe yi dzi. Wode gagbɛ ɖi wokɔ e kɔba dadam ɖe eme. Nyɔnuvi aɖe tɔ le gbɔ. Ame aɖewo me tsom va yiyim.

Wole suku xɔme enufiala ŋlo nu le ekpedzi ye wokatã wo kpoe wo ŋɔŋlɔm le agbalẽ dzi, amaɖo kɔ asi dzi, amaɖo hã le pɛn ɖe asi.

Wole ƒuta kpodzi, wo bɔl ƒom, wo dzidzɔ kpɔm le bɔlƒoƒe le ƒuta kpodzi. Mea ɖewo le du dzi, mea ɖewo yina bɔlua ƒo ge. Ame ɖeka tɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ nufiam viawo eye vi nyɔnu, nyɔnu la ƒe ɖa le yibɔ eye ɖevia ɖeka ɖo ŋkume glas, ɖevia ɖeka hã do ɖo ɖa eye nyɔnu eve ƒo ɖa ɖe ta.